Suurri kana gaditti argamu kunii suura sirbitoota yookaan weellistoota oromoo, uffata aadaa isaanii uffachuun bifa gaariitiin faayamanii yookaan bareedanii, aadaa isaanii haala weellisa isaaniitiin, haala uffannaa isaaniitiin kan mul'isanidha.

Suurri kana gaditti argamu Odaa yookaan muka akka oromiyaatti bakka guddaa qabufi qooda guddaa qabudha. Mukti Kun alaabaa Oromiyaallee ittiin beekamtiisaa kan ta'eefi bakka araara fi ayyaana garaan garaan jalatti walitti qabamani kabajan dha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu kunii bakka itti bittaafi gurgurtaanitti gaggeefamu ta'ee, beektonni yookaan ammoo namoonni yeroo waayee midhaan kanaa qorataniifi gabaasuuf akka isaan qorachaa jiran kan agarsiisudha.

Suurri kanaa gaditti argamu suuraa konkolaataa lubbuu namaa baraaruuf yookaan immoo dhukkubsattoota garaagaraa dafee lafa yaadan ga'uuf isaan fayyadu akka ta'e kan mul'isuudha. Konkolaataan kun dubartoota da'aniif namoota dhukkubsataniif faayidaa hedduu kan qabuu dha jechuu dha.

Surrii kanaa gaditti argamu, maqaa isaa gaachana jedhama. Gaachanni faayidaa guddaa qaba. Faayidaa isaa keessaa tokko dirree waraanaattii wanti garaagaraa akka nama hinhoodhofne, darbannaa namni namatti darbate akka nama hindhoofne ,wanta garaagaraa ofirraa ittisuuf kan nama fayyaduudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu afuuffeedha. Afuuffee baay'ee bareechanii miidhagsanii akka itti sammuun namaa bohaaree guyyaa dhaloota ofii gammachuun itti kabajatanis kan nama gammachiisuuf nama gargaarudha.

Suurri kana gaditti argamu suuraa bareedaa fi baay'ee miidhagaa yeroo cidhaa fi yeroo eebbaa kan uffatamu qophii garaagaraa irratti uffachuuf kan nama fayyadu yommuu ta'u, kan inni irraa hojjatamu immoo gogaa irraati jechuudha.

Suuraan kana gaditti argamu barataa Fi barsiisadha. barsiisaan burqa bekumsaati; namni baratemmoo guddina biyya tokkotti kan jedhamu Haala baruu Fi barsiisu kan muldhisudha.

Suurri kana gaditti mul'atu amantoota musliimaa yeroo itti isaan sagadaniifi yerootti isaan "Allah" isaanii kadhatan; akkaataa itti isaa sagadan gurmuudhaan yookaan tokkummaadhaan sagadan kan mul'isudha.

Suurri kana gaditti argamu suuraa sirbitoota yookan weellistoota Oromoo uffata aadaaa Oromo yookaan ammo uffata baay'ee mimmidhagaatiin eenyummaafi aadaa isaanii kan beeksisan, kan hojii miidhagaatin kan eennyummaa isaanii ibsan beekamtii itti argatanidha.

Suurri kanarratti argamu, hidhaa laga Abbayyaa guddicha abdii biyya keenya boriiti. Suurri kun abdii biyya keenya borii akka ta'e mul'isa.

Suurri kanaa gaditti argamu kun suuraa gaalaati. Gaalli kun fayidaa garaagaraa namaaf kenniti. Isaan keessaa geejjiba, ba'aa baachuu waan dandeessu. Akka bineeldota warra kaanii hin dheebottu hin dadhabdu tokkicha yoo dhugde haga torban lamaatti teessi.

Suurri asii gaditti argamu suuraa dhagaa cabee ijaarsaaf ooludha. Suurri dhagaa kanaa ijaarsa mana kanaa ijaaruuf gatii guddaa kan argamsiisu. Manni dhagaa kanaan ijaaramu jabaa kan ta'eedha.

Suuraan armaan gaditti argamu kun suuraa dubartootaa mataa isaaniitti callee naqatanii akkaataa uffanaa aadaa isaanii ibsuu danda'utti uffatanii bareedanii jiru.

Suurri kanaa gaditti argamu kun suuraa baay'ee bareedaa bakka bashannanaa haala bareedaatiin ijaarame yookiin hojjatamee fi bakka itti haala uumamaa garaagaraa bosona itti daawwatan ta'uu isaa kan agarsiisu bakka daawwannaati.

Suurri asii gaditti argamu kun suura walitti qabama yookiin tokkummaa uummata Oromoo kan argisiisu yommuu ta'u, alaabaa Abbaa Gadaa fi alaabaa Adda Bilisummaa Oromootiin kan ol qabamee jirudha.

Suurri kanaa gaditti argamu, suura sirbaa yookaan weellisaa Oromoo beekamaa maqaan isaa Caalaa Bultumee kan jedhamudha. Weelluu yookaan sirboota babbareedoo sirbuu fi sirboota fudhatama qaban sirbuun kan beekamudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu kun suuraa konkolaataadha. Konkolaataan kun kan inni akka kanaatti faayamee, miidhagee daraaraafi abaaboo garagaraan kan inni argamu kun cidha warra gaggeefatan guyyaa gammachuusaanii akka miidhagaatti akka isaan gaggeeffataniif kan isaaniif qopheeffamedha.

Suurri kana gaditti argamu, suuraa hojjetaa fi hojiidha. Warri kana gurguran hojjettoota gaafa ta'an, kan gurguramu fuduraa fi muduraa nyaataaf oolu gurgurani madda galiif oolu garaagara hojjechaa jiran argisiisa jechudha.

Suurri kanaa gaditti argamu suura mana yaalaati. Barreeffamni suura kanarratti argamu, mana yaalaa ta'uusaa namoonni arganii akka ittiin deemaniif kan fayyadudha. Konkolaataan dafee kan qaqqabsiisufaa kan achi keessa jiru akka ta'e kan mul'isudha

Suurri kanaa gaditti argamu suura hawaasa tokkoo yookaan maatii garaagaraa walitti qabamanii jaalalaan wal wajjiniin jiraatan, jaalala hawaasa tokkoo yookaan jaalala biyya tokkoo kan mul'isuudha. Faayidaan isaa, namoonni jaalalaan walitti qabamanii akka jiraatan raawwachuuf kan nu fayyaduudha.

Suurri kanaa gaditti argamuu suura manaati. Manni kun mana jireenyaa miidhagaa kan mul'isudhaa. Kan dhakaatiin ijaarame mana jireenyaa baay'ee kan bareedudha jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu bineensa yookaan gosa Simbiraa 'Guchii' kan jedhamtu fi namoota daawwannaa deemanidha. Guchiin faayidaa hedduu kan qabdu yommuu ta'u, gogaan ishee yookaan baalleen ishee faayidaa madda galii guddaa argamsiisuu danda’udha.

Suurri kanaa gaditti argamu, haala geejjibaa kan mul'isu yommuu ta'u , harreen gaariitiin yeroo ishiin xaafii dur kan dubartoonni baattee dugdatti baattee guurtu, yeroo akka ammayyummaatti harreetti fayyadamanii guuran kan mullisuudhaa jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu, maqaan ishee jeedala diimtuu jedhamti. Jeedalli diimtuun kan isheen beekamtu biyya keenya Itoophiyaa keessaatti qofaa beekamti. Biyya gara garaafaa waan hinjirreef daawwattootaan galii guddaa kan nuuf argamsiisuu dandeessu jechuudha.

Suurri kana gaditti arginu, suura daree barattoota yemmuu ta'u, faayidaa hedduu mana barumsaa keessatti dhalli namaa kan argatu beekumsa, akkaataa ittiin jireenya ittiin maatii kabajanii fi waantota garaagaraa mana barumsaa keessatti barattoota barachaa jiran yookaan immoo ijoollee abdii boriif qaramaa jiran kan argisiisudha.

Suurri kana gaditti argamu suura namoota gaa'ela isaanii mana amantaa fi akkaataa aadaa isaan ibsutti gaggeeffachaa jiraniidha. Uffanni isaanii uffata gati-jabeessaa fi baay'ee miidhagaa akka ta'e kan mul'isuudha jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu suuraa curree kan jedhamtudha. Curren kun daawwannaaf illee ni oolti. Miidhaa garaagaraasa bineelda manaarra kanneen akka lukkuurra miidhaa garaagaraa ni geessifti. Lukkuu nyaachuu dandeessi boqqoolloo garaagaraas miidhaas fayidaas qabdii jechuudha.

Surrii asii gaditti argamu kunii, bakka daldala bittaaf gurgurtaa miidhaaniiwwaniitii. Bakka itti midhaan gurguranii. Midhaan nyaataaf oolu callaa kan jedhamu bakka itti gurguraniidhaa jechuudha.

Suurri kan gaditti argamu kun suuraa qonnaan bulaan akkaataa kamiin akkanni hojjetu kan argisiisudha. Bufa aadaatiin sangaa camadanii, meeshaa gara garaa fayyadamanii akkaataa itti qotee bultoonni oomisha gara garaa oomishan kan argisiisudha.

Suurri kanaa gaditti argamu; haala taa'umsa lafaa baayyee bareedaa fi miidhagaa kan ta'e, gaarawwaniif bu'aa ba'ii, gaaraaf dachaa kan qabudha. Garuu haalli taa'umsa lafa isaa dhala namaaf mijataa ta'uu dhiisuusaa mul'isa. Garuummoo daawwannaafi bu'aa guddaa agarsiisa jechuudha.

Suurri asiin gaditti arginu Kun suura lukkuu kormaati. Lukkuun kormaan faayidaa hedduu qaba. isaan keessaa tokko nyaataaf ni oola, madda galiifis ni oola. Akkasumas uummamumaan sa'aati sa'aati eegee, fakkeenyaaf gara bariifaa iyyee kan nama kaasudha.

Suurri kanaa gaditti argamu, waraana konkolaataatiin deemaa jiranidha. Alaabaa kan biyya keenya Itoopiyaa kan mul'isuun kan konkolaachistoota waraanaati jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu, suura uumamaa fi baay'ee miidhagaa, haala taa'umsa lafa isaa fi bosona garaagaraa daawwannaaf oolan, bashannanaaf keessatti boqochuuf kan oolan suuraa baay'ee babbareedaadha jechuudha.

Suurri asii gaditti argamu kun meeshaa miidhaginaaf fayyadan gurratti, mormatti, harkarratti godhachuun miidhaginaaf kan meeshaa miidhaginaati jechuudha.

Suurri kanaan gaditti argamu suuraa mana nyaataa fi mana dhugaatiidha. Manni nyaataa fi manni dhugaatii kunii bifa bareedaa fi bifa namatti toluun haalli taa'umsa isaa, haalli ijaarsa isaa kan nama bashannansiisuu fi kan baay'ee namatti tolu kan fedhii namaa banu ta'uusaa kan agarsiisudha.

Suurri kana gaditti argamu muduraaf fuduraa kan mul'isudha. Muduraan asii gaditti argamu kuni maqaan isaa raafuu kan jedhamu yammuu ta'u, sorataaf kan ooludha. Nyaata baay'ee barbaadamaafi faayidaa qabeessaadha.

Suurri kana gaditti argamu atileetii Hayilee Gabrasillaasee jedhamaa. Atileetiin Hayilee Gabrasillaaseen gosa ispoortii keessaa fiigichaan baay'ee kan beekamudhaa. Fiigichaan biyya keenya Itopphiyaa kan waamsisedha jechuudha.

Suurri kanaan gaditti argamu Kun suuraa dabtariiti. Innis kan fayyadu ittiin barachuu fi yaadannoo garaa garaa irratti barreessuuf kan fayyaduu dha.

Suurri kanaa gaditti argamu suura dubartii 'ispoortii' fi jajjabina qaamaa hojjettuudha. Ispoortiin dhala namaaf faayidaa guddaa qaba. Dhibee garaa garaa irraa bilisa nama godha. Qaama namaaf jabina fida. Akka salphaatti qaamni namaa dhibeef akka hin saaxilamne nama godha jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu kun, suuraa affuuffee bareedinaa fi miidhaginaa qophaa'e akkasumas waanti nyaatamu, dhugamu kan mul'isu; qophiin kun qophii guyyaa dhalootaa yookaan kabaja guyyaa dhalootaa sammuu gammadaan kabajamuuf kan hojjetamudhaa jechuudha.

Suurri kan gaditti argamu, daa'ima dubaraa beeksisaaf guyyaa jalqabaa barnootaa jettee kan bara 2017 kan beeksistu jechuudha.

Suura kanarratti kan mul'atu, namoota seera kabachiisanii fi bakka bittaa fi gurgurtaadha. Bakka bittaa fi gurgurtaatti wal-dhabdee baay'ee waanta jiruuf namootni kun warreen seera kabachiisanii fi warreen seera eegsisan ta'uu isaanii kan mul'isudha.

Suurri kana gaditti mul'atu buna danfifamaa jirudha. Jabanaan abiddarra jira yookaan kasalarra jechuudha. Buna danfifamaa jiru kan mul'isudha jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu mana barumsaadha. Mana barumsaa seera isaa eeggate, taa'umsa babbareedaa fi bakka itti beekumsi argamuudha. Bakka itti baratanii beekumsaan biyya ofii jijjiiruu danda'aniidha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamaa jiru kun uffata halkanii hawuzaa kan jedhamu maqaansaa uffannaa bultii jechuudha. Suurri asirratti argamu uffatanii buluuf kan nama fayyaduu jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu kun, mana baayyee babbareedaafi fooqii jireenyaaf ta'uufi bakka bashananaa gidduu isaa jiru kan agarsiisu marga lalisaa bareedaadha. Kun bakka namoota garagaraa, uummata baayyee keessa jiraachuu danda'an kan agarsiisudha jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu suura Re'ootaa ti. Reheenis dhala namaaf faayidaa guddaa qabdi. Kanneen keessaa gogaan ishee ni gurgurama, foon ishee ni nyaatama, aannan ishees akkasuma ni dhugama jechuudha. Walumaa galatti faayidaa Re'een qabdu baay'eedha.

Suurri kanaa gaditti argamu kun suuraa namoota amantaan isaanii amantaa Kiristaanaa akka Waaqa isaaniitti galateeffatan, kadhatanii fi jajatan kan agarsiisaa jiruudha.

Suurri kana gaditti argamu nyaataaf kan oolu Maqaan kan jedhamu dhadhaa wanti garaagaraa itti godhamee kan nyaatamudha. Soorataaf kan oolu nyaata nama fayyadudhaa jechuudha keessumaa dubartoota dahaniif kan fayyadudha jechuudha.

Suurri asii gaditti argamu suura holqa soof-umar jedhamuu fi baay'ee kan nama bashannansiisu bakka daawwannaa galii guddaa argamsiisuudha. Bakki inni itti argamu bakka Arsii jedhamuudha. Arsiin Oromiyaa keessadha. Galii guddaa biyya keenyaaf kan kennuu fi kan daawwatamuudha jechuudha.

Surri kana gadiitti argamuu, suuraa biqilaa Buunaa firee godhatee jiruudha. Faayiidaan Buunnii nuuf qabu gurguramee maddaaa galiif ni olaa. Akkasumaas immoo dhugatiif ni olaa.

Suurri kanarratti mul'atu kun namoota uffata gadi dheeraa kan uffata amantaa mul'isu uffatanii amantaa isaanii beeksifatanidha jechuudha. Kan uffata ortodoksii mul'isudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu suuraa manaa, mana citaa akka aadaattis daawwannaaf kan fayyadu mana jireenyaa namni keessa jiraatu kan mul'isuudha. Baay'ee bareechanii fi miidhagsanii hojjetanii kan ija namaatti toluu fi bakka namatti tolu kan jiruudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu suuraa oomisha mata jabooti. Daawwattoota baay'eetiin kan daawwatamaa jirudha. Mata jaboon jireenya keenyaaf fayidaa guddaa qaba. Jireenya namaa bal'aa ittiin wal'aanuuf fayidaa qabeessa akka ta'e beekamaadha.

Suurri kana gaditti argamu, suuraa raafuu fi isa kan kana fakkaatanidha. Raafuu bittaaf gurgurtaaf kan oolu, warri gurgurani qarshii isaanii kan ittiin fayyadaman, bitanii immoo warri qarshii isaa laatanii bitan immoo nyaataaf soorataaf kan oolu, faayidaa guddaa kan qabudha.

Suurri kanaa gaditti mul'atu Kun, kophee bittaaf gurgurtaaf kan oolu , kophee mana gurgurtaa keessaa kan mul'isudha.

Suurri kanaa gaditti argamu hojiidha. Hojiin kun hojii uffata hodhuuti. Uffata hodhamee bareedinafi bakka garaa garaa deemuuf fayyadu warra hodhanidha. Wanta baratan hojiirra warra oolchanidha.

Suurri kana gaditti argamu suura oduu garaa garaa yeroo haasa'amu akka taappeellaatti kan fayyaduudha. Oduu waa'ee addunyaalessaa, waa'ee biyya tokkoo yookaan akkaataa biyya tokkoo haasa'uuf yeroo itti fayyadaman taappeellaadha.

Suurri kanaa gaditti argamu, Doonii yemmuu ta'u, fayidaan isaa doonii sana irra taa'anii bashannanuuf nama fayyada , biyya gara biyyatti deemuuf, fakkeenyaaf, godaansa garaagaraa, waan akkasiitiin godaanuuf nama fayyada, yeroo rakkinni namatti dhufu jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu, suura muuziidha. Muuziin faayidaa hedduu dhala namaaf kenna. Akka ogeessa fayyaattillee baay'ee kan gorfamuu fi jireenya ilma namaaf baay'ee barbaachisaa, fayyummaa qaama namaaf barbaachisaa akka ta'e kan beekamudha.

Suurri kana gaditti argamu, suura konkolaataa habaaboo yookaan daraaraa gara garaatiin faayamee, miidhagee, missirroof yookaan immoo guyyaa gaa'elaaf akkaataatti qopheessan kan agarsiisudha. Yeroo baay'ee missirroon gaa'ela ishee gaafa gaggeeffattu akka kanaatiin gaggeeffatti.

Suurri kana gadi irratti argamu kunii suura dhakaadha. Dhakaan kun daawwannaa gara garaaf oolaa. Akka warra duriitti ammoo dhakaan kun reeffa namaa irratti akkasitti hojjetamudha jedhamuun nihaasa'ama.

Suurri kanaa gaditti argamu suura Saalewarq Zawudee yommuu taatu, akka biyya keenyaatti Perezidaaantii biyya keenya Itoophiyaa ta'uun, dubartii cimtuu biyya keenya ta'uun, seenaa dubartootaallee jijjiiruun kan beekamtudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti mul'atu bakka miidhagaa bareedaa, mukeen garagaraa jiran gosoota muka akka bakkaniisaafaa gosoota garagaraa loon nyaatanii jiraatan jechuudha.

Suurri kana gaditti arginu immoo, suura magaalaa miidhagaa fi uumamaan kan baayyee bareeduu giddusaatti kan argamu immoo bishaan yookaan galaana daawwannaaf baayyee namatti toluu fi daawwattoota biyya kan biraa irraa dhufan illee galii guddaa kan argamsiisudha.

Suurri kanaa gaditti argamu kunii suuraa ijaarsa bakka itti yaadannoo waraana adawaa itti yaadatamudha. Adawaan injifannoo yeroo jalqabaaf uummata keenya Itoopiyaaf, uummanni keenya Itoopiyaa warra adii itti injifattee kan mul'isudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu kun suura volkaanoo dhohataa jedhamuudha. Voolkaanoon kun kan inni irraa uumamu kirikira lafaa fi bakka ho'iinsi isaa baay'ee cimaa ta'e irratti kan uumamuudha. Gaafa uumamu akka dhagaatti bifa godhatee hafuu danda'a. Diriiraas ta'uu danda'a.

Suurri kanaa gaditti argamu dargaaggeessa uffata aadaatiin faayamee mul'isudha. Dargaggeessi kun uffata aadaa kamiseetiin faayyamee midhagee kana argamudha. Uffanni aadaa ibsituu eenyummaa biyya tokkoo yookaan nama tokkoo ta'uu agarsiisa.

Suurri kana gaditti argamu, suura aadaa akkaataa aadaa ittiin hojjetamu, araqeen akkatti bahu kan argisiisuudha jechuudha. Inni keessa yaa'aa jiru shonboqqoodha. Inni guddaan okkoteedha. Koddaa kan jedhamu immoo kan hafuurri isaa dhaqee keessatti gara bishaaniitti jijjiiramuudha jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu mallattoo dhukkuba Coviidiidha. Dhukkubni kun guddina biyya gara garaa irrattillee gufuu kan ta’e, guddina biyya baay'ee duubatti kan hambisee fi Lubbuu namoota baay'ee kan galaafateedha jechuudha.

Surri kana gaditti argamuu kun, ijjoolleewwan wal hammaatani jaalalaan wal dubbisaa jiraan yookaan taphaa gara garaa taphachuuf, wal'ansoo wal qabuuf haala kanan ijjoollee wal hammatani jiraan argisisa.

Suurri kan agaditti argamu maqaan isaa migira yookaan sutaa jedhama. Fayidaan isaa qalama garaagaraa dibanii baay'ee miidhagaa wanta akka gundoo meeshaa mana keessaa baay'ee mimmiidhagaa fi bareedaa hojjachuuf kan fayyadudha jechuudha.

Suurri kana irratti argamaa jiru kun daandii baaburaa baadiyyaa keessa, bakka magariisa qabuufi bosonawwan keessa qaxxaamuree deemu argisiisa.

Suurri kanaa gaditti argamu, gosa allaattiidha. Gosti allaattii kun maqaan isaa huummoo jedhama. Huummoon kun yeroo baayyee yeroo caamsaa yeroo bokkaan roobuuf jedhu ni aada yeroo inni aadu bokkaan akka roobu kan ittiin beekkamudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu meeshaa mana yaalaatti argamu ta'ee kan ittiin ogeessi fayyaa haala olka'iinsa dhiiga namaa fi olka'iinsa akkasumas gadi bu'iinsa ho'a tokkoo ittiin safaruu dha.

Suurri kana gaditti argamu kun suuraa dargaggoo well-used yookaan sirba siraa jiran yommuu ta'u, dargaggoon kun uffata aadaa isaanii uffachuun shubbisa aadaa isaanii kan eenyummaa fi maalummaa saba isaanii mul'isuutiin kan argamanidha.

Suurri kanaa gaditti argamu uummata Oromoo uffata aadaa Oromoo uffatanii Irreecha irreeffachaa jiraniiti. Muka Odaa jala dhaabbatanii argamanidha. Mukti odaa akka aadaa Oromootti beekamtii guddaa kan qabudha. Jalatti nama araarsuuf, jalatti ayyaana garaa garaa kabajuuf kan fayyadudhaa jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu kunii ,akkuma argamu suura qullubbiidhaa ,qullubbiin faayidaa hedduu qabaa bakka oomisha isaatiin buqqa'ee yookaan immoo buqqifamee kan miiccamee argamudhaa, baay'ee bareeda fi miidhagaa ta'uu isaa kan argisiisudhaa, gurguramee madda galii argamsiisaa nyaataaf soorataaf ni oolaa jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu, suura muuziidha; muuzii dheedhii. Muuziin kun dheedhiinsaa faayidaa guddaa qaba. Maaliif, dafee hundisaa bishaatee akka faayidaa ala hin taaneefi akka miidhaa hin geessisne yommuu ta'u, yeroo yeroo bishaatutti gurguranii galii guddaa irraa argachuu akka danda'anitti.

Suurri kana gaditti argamu kun suura aannaniidha. Aannan dhala namaaf faayidaa hedduu qaba: fayyummaa qaama namaaf, jabina ilkaan namaa fi waantota garaa garaaf kan nu fayyadu, aannan faayidaa hedduu qabaachuu isaa kan ittiin ibsinuudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu kunii maqaan isaa moosee kan jedhamudha. Mooseen kun fayidaa garagaraaf oola. Nyaataaf ni oola, gurguranii galii irraa argachuuf ni oola. Akkasumasimmoo mala gara garaa fayyadamee fuulaafi gogaa ofiitti dibachuu nama fayyadaa jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu kun suura mana kitaabaati. Manni kitaabaa madda beekumsaa burqaa beekumsaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, kitaabota garaagaraa filatanii dubbisuu fi beekumsa garaagaraa as keessaa argachuuf kan nama fayyadu dha.

Suuraan kana gaditti argamu kun suuraa jirbii yommuu ta'u; kan ittiin foo'amaa jirus calii fi waan ullee irraa hojjetamanii dha. Faayidaa guddaa akka qabu beekamaa dha. Huccuu garaa garaa irraa hojjechuuf kan ooluudha. Fakkeenyaaf kanneen akka Bullukkoo fa'aa kan irraa hojjetamanii dha.

Suurri kanaa gaditti argimu, suuraa qaama miidhamaa yoo ta'uyyuu jechuudha, Jaalala kan mul'isudha. Kun namni kun jaalalan nama kana akka deeggaraa jiruufi haala mijatuufi akkaataa nama kanaaf ta'utti konkolaataanillee tolchuun isaanii jaalala biyya tokkofi jaalala uummata kamiiyyuu kan agarsiisudha jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu, dubartoota amantaa musiliimaa hordofan maskiida keessatti yookaan mana amantaa keessatti yeroo isaan sagadan kan agarsiisudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu kuni bakka bittaafi gurgurtaa huccuu aadaa (uffata aadaa) yommuu ta'u, bakki isaa 'Shiroo Meedaa' jedhamuun magaalaa Finfinnee keessatti kan beekamuu dha. Uffata aadaa garaagaraa fi eenyummaa garaagaraatiin achi keessatti hojjetamee wanta baay'ee babbareedaan achi keessa kan jiruudha. Dhaqanii kan achi keessaa homaa hin dhabnee dha jechuudha.

Suurri kana gaditti mul'atu, maqaan isaa kophee kan jedhamudha. Kophee hidhannoo qabu yookaan hidhata kan qabudha. Kophee miidhagaadha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti arganu, hojjettuu mana keessaa kan mul'isudha. Jojjettuun Kun ittoo kushiinaa keessa dhaabbattee akka hojjechaa jirtu kan mul'isudhaa. Kan isheen irratti hojjettu ibsaa ta'uu isaa fayidaan ibsaa ittoo waan garaagaraa itti hojjechuufis kan nu fayyadudhaa jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu suura bosonaati. Innis faayidaa garagaraa qaba. Faayidaan isaa daawwannaaf ni oola, gaaddisa gara garaa keessatti boqochuuf, keessatti sammuu ofii bashannansiisuuf madda galii garagaraati, baay'ee kan fayyadudha.

Suurri kanaa gaditti argamu suuraa muuziiti. Muuziin dhala namaaf faayidaa hedduu qaba. Warreen muuzii kana bitanii, haala hin bishaanne sababii ta'aa jiruuf bisheessanii, bu'aa irraa argachuuf bisheessanii gaafa gurguran bu'aa guddaa irraa argatu. Gaafa nyaatanis nyaata dhanna namaaf baay'ee barbaachisaa ta'eedha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti mul'atu maqaan isaa Gundoo kan jedhamu yoo ta'u, faayidaan isaa fakkeenyaaf, buddeena tolchanii itti baafachuuf. lammaffaammoo miidhagina manaaf faaya bareedina waan ta'eef ittiin manni kan miidhaguu danda'u jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu, dubartii dibbee qabattee waaqeffachaa jirtudha. Amantaa Ortodoksi warra hondofan akkaataa kanattiin amantaa isaanii kan faarfannaa garagaraatiin faarfatanidha. Dibbee kana dubbisanii jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu kun mana daldalaa yookiin mana bittaa fi gurgurtaa kophee garaagaraati. Kophee baay'ee bareedaa fi miidhagaa ta'e gurguruun bu'aa warra ittiin buufataniif faayidaa dhala namaaf kan fayyadudha jechuudha.

Suurri kana irratti argamu suuraa Odaati. Odaan uummata keenya Oromoo biratti qooda guddaa kan qabuu fi namoota wal lolan araarsuuf Abbaan Gadaa, Haadha Siiqqee itti wal gahanii, gaaddisa isaa jalatti nama araarsaniidha. Beekamtii guddaa akka uummata keenya Oromootti kan qabuudha jechuudha.

Suuraa kana gadiitti argamuu suuraa uumamaan baay'ee bareeda ta'eef kan dawwannaa gara garaaf oluudha. Galaanni kun uumamaan baay'ee bareed ta'fi Bossooni isaa bukkee jiruu illee baay'ee waanta mimmiidhagaa ta'e kan mul'isuudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu uffata adii yookaan uffata Habashaa miidhagina guddaaf ooluudha. Namoonni uffata kanaan suuraa ka'an maatii dha. Maatiin akkaataa kanatti gaafa walitti qabamu jaalala maatii tokkoo kan mul'isuudha. Faayidaa jaalala maatii kan mul'isuudha bareedinni isaanii jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu suura konkolaataa fi dallaa konkolaataawwaan keessatti walitti qabamabidha. Konkolaataa kan Konkolaataa kaanirra kan adda isa godhu biyya fagoo fi bakka dheeraa kan deemuu danda’udha. Geejjiba lafa dheeraa deemuu danda’udha jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu meeshaa manaa yookiin qodaa mana keessati. Miidhaginaaf kan oolu Uulullee irraa kan hojjetamudha. Kun kan irra hojjetamu ulleedha. Kan inni ittin miidhagee jiru immoo kan akka sutaaf wanta garagraatin miidhage jira jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu suura Bunaati. Bunni faayidaa hedduu qaba. Faayidaa isaa keessaa tokko, sababii Bunaatiif namoonni waayee Bunaatiif wal waamanii, ollaan jaalalaan wajjin haasa'aa keessummaa kan ittiin geggeeffataniidha. Keessumaa akka biyya keenyaatti bunni shoora guddaa, bakka guddaa kan qabuudha.

Suurri kana gaditti argamu aadaa fi amantii mul'isa. Aadaa fi amantiin karaa misirroota kanaa mul'achaa jira. Akka aadaa fi amantii isaaniitti mana amantaatti wal fuudhaa jiru. Uffanni isaanii uffata aadaa uffanni aadaa ibsituu eenyummaa nama tokkoo akka ta'e agarsiisa jechuudha.

Suurri kana gaditti argamu barbarreedha. Barbarree fi qullubbii adiidha. Wanti kun nyaata ittiin hojjachuuf kan ooludha. Barbarreen nyaata keessaa baay'ee urgaawa. Qullubbiin immoo nyaata mi'eessuu fi dhukkuba garaagaraa irraa nama fayyisuuf faayidaa guddaa qaba.

Suurri kana gaditti argamuu, suura kiraaraati. Kiraarri fayidaa guddaa qaba. Sagaleen namaa yeroo sirban yookiin farfatan kan miidhagina sagaleef ooludha yookaan immoo fedhii namaa kan namatti horudha jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argamu kun dhugaatiidhaa. Dhugaatiin kun dhugaatii maqaansaa birzii yookiin daadhii ta'uu danda'a dhugaatii baay'ee mi'aawaa fi jireenya dhala namaaf kan baayee fayyadu dammarraa kan hojjatamudha.